Uuna twa pumbwa sha momagumbo getu ohatu yi koositola tu ke shi konge. Mositola omo hatu adha oompumbwe dhetu dhesiku kehe ngaashi iikulya. Iikulya oya kwatela mo oonyama, iikwamboga, iihulunde nosho tuu. Omuntu owa pumbwa iimaliwa, opo wu vule okulanda oompumbwe dhoye dhesiku kehe.

Mpaka otapu holoka etseyitho lya za kombaanga yopashigwana yoFNB, tayi tu tseyithile kombinga yoFNB Gold Business account.

Mpaka ota pu holoka iimaliwa iikukutu nomafo. Iimaliwa ohatu yi longitha opo tu vule oku landa oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Mpaka otapu holoka otyeka yomayovi omathele gane yali ya gandjwa kehangano lyedhina NSFED ya zi kombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek momasiku o18 gaFebuluali omumvo 2025

Mpaka ota pu holoka etumwalaka lya nuninwa aantu ayehe mboka haya longitha uukalata wombaanga yetu yopashigwana Bank Windhoek uuna taya iyadha kondje yoshilongo.

Mpaaka ota pu holoka etseyitho lyaza kombanga yotango yopashigwana (FNB).Etseyitho ndika olya monenwa aanangeshefa ayehe mboka haya pungula iimaliwa yawo neyambidhidho lyombanga yopashigwana.

Mpaka otapu holoka etseyitho lyopayipindi lyaza koombaanga yopashigwana yotango-FNB. Etseyitho ndika olya nunimwa kehe ngoka ha longitha ombaanga ndjika nankene taa vulu okulongitha uukalata wawo wombaanga.